Amuna woye ,antu mundau dzatinobveyo nemumaganga, anokodzerwe kupfeke zvivharamuromo, ngezvivhare nyere, nezvivhare muviri kuitire matenda anopararire ,tichengetedze hutano hweantu hwemene.

Amunawee, ashandi ebandiko rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundau nemumagange echifundise antu maringe ngezveutano, kutore ngazi, kuvheneke mikuhlani ngekuape mutombo.

Mukawo nemukawo antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera ontobaiwa majekiseni nekupfeka zvivhare muromo nezvivhare nyara kuitira kuti mikuhlani isapararire kwemene.

Vasharukwa vekudhaya vanokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera umweni unovhenekwe makodo amweni murenje anofanire kupfeke zvivhare muromo nezvivhare nyari kuitira kuti mukhuhlani isatapurirwe.

Ine ge jee damba igwinyiso remene mene antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera amweni anoone madhokodheya ana mukoti upangidzwe fundo maringe ngezveutano Antu opihwe mutombo.

Rinenge jee damba igwinyiso remene-mene. Antu anokurudzirwe kupfeke zvivharemuromo, zvivharenyara ngezvivharemuviri kudzivirire mikuhlani inopararirane. Zvinoite tidzivirire hutano hwevantu maringe ngekuchengetedze kubve kumikuhlani.

Mazuva anyamashi kwange mu kuhlani ino pararire antu ano kurudzirwe kupfeke zvivhare nyare zvivhare muromo nezvi vhare mu muviri kuti asa tapurirane mu kuhlani iyi antu opere zvakanaka kwemene.

Anamukoti pamweni nemadhokodheya vano kurudzirwa kupfeke zvivhare nyara zvivhara muromo pamweni nezvivhare muviri nematenda ano tapurwana zvinobatsira kuchengetedza utano kwantu pamweni neutano hweanhu.

Amunawee mundaa dzatino bveyo antu anokurudzirwa kushambe nyara kana vachibva kushandise chimbuzi anhu anokurudzirwa kugezenyara kana achibva kurya kuedza kutapudza kupararire kwemukuhlani antu ave neutano hwakanaka.

Mukawo ngemukawo, antu anoshanda kubazi rezveutano anokurudzirwa kuhambe mumaganga nemundau, achifundise antu maringe ngezveutano. Anofane kupfeke zvivhara muromo nezvivhare nyara kuti mikhuhlane isatapurirane.

Anamai ane ndani neamweni ane ndumure anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere onobaise ndumure dzawo mikuhlani inopararire. Amweni kuvhenekwe ngazi, kuvhenekwe mikuhlani yakasiyana-siyana ngekupihwe mitombo.

Rinenge jee damba igwinyiso remene mene antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera amweni opangidzwe fundo emaringe ngezveutano amweni otarirwe mikhuhlani, amweni opihwe mitombo.

Inenge jee damba igwinyiso, antu mundaa dzatinobveyo nemumagange anokurudzirwe kupfeke zvivharemuromo pamweni zvivharenyare kudzivirira mikhuhlani inopararire. Zvinobatsire kuchengetedze hutano hwevanhu kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso mundaa dzetinogare anthu anokurudzirwe kuhamve kuzvibhedhlere amweni apfeke zvivharamuromo nezvivharenyara kudzivisa kupapurirana kwemikuhlani inopararira.

Ikodzero yemuntu vese kunge anekodzero yekupangidzwa fundo maringe ngezvehutano. Antu ekubazi rezvehutano anofanire kuhamba mundaa nemumaganga achifundise antu maringe ngezveutano.

Mukau ngemukau antu anoshande basa rezveutano anokurudzirwe kuhambe kundau nemumagange achipe antu zvekuryi kuti antu agare ane utano wakagwinya amweni ngekuape mutombo.

Amuna wee!ikodzera yemuntu wese mundau dzatinogare nemuma ganga awaneruzivo maringe ngezvehutano. Antu anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedlera kunowonekwa ngemadhogodheya nanamukoti oringirwe mukuhlani.

Rinenge jee damba igwinyiso, antu anokurudzirwa kumwe mvura yakachena mvura yepazvibhorani kwete kumwa mvura yemumadhamu ngekuti inenge ine hutachiona hunopararire mikuhlani antu akarware.

Mukhau ngemukhau vanthu vanokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kunoona madhokodheya nanamukoti vopakidzwe zivo maringe ngezveutano. Kutorwe ngazi ngekuvhenekwe mikhuhlani vopiwe mitombo .

Mukawo nge mukawo muntu weshe ano kodzera eku pangidzwa fundo maringe nge zve utano amweni ano hambe ku zvibhedhlera kunoona madhokodheya nana mukoti opangidzwe fundo.

Mukawo ngemukawo antu anokurudzirwe kugeze nyara kana achinge ashandise zvimbuzo amweni kana achinge abve kudye onofanire kugeze nyara zvinoite kuti antu asatapurirane mukhuhlani pamweni ngekuchengetedze utano hwaantu.

Ikodzero yemuntu weshe kunge anefundo maringe ngezveutano. Antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwe kuhamba mumaganga nemundau achiparidzire antu maringe ngezveutano, kutore ngazi kuvheneke mukhuhlane ngekupa antu mitombo.

Inenge jee damba igwinyiso anthu ese anekodzero yekuwane fundo maringe ngezveutano anthu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere koopiwe mitombo amweni kuvhenekwe mikuhlani, kutorwe ngazi kwemene.

Inenge jee damba igwinyiso remene-mene, muntu weshe ane kodzero yekuzive maringe ngezveutano kupangidzwe zivo maringe ngezveutano. Antu anofanire kuhambe kuzvibhedhlere onopihwe zivo maringe nezveutano.

Amunawe taiti ijee damba igwinyiso remene mene antu anokurudzirwa kumwa mvura yepama tepi kwete kumwa mvura yemumadhamu ngekuti inenge ine hutachiona hunokonzera mikhuhlane yakasiyana siyana antu ozorwara nezviyaiyo zvakasiyana siyana.

Amuna woyee ndau yetinobveyo nemwakange antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhendleri kunovhenekwa makodo, mirenje. Pamweni mikhuhlani. Pamweni kupihwa mitombo inorape.

Inenge jee dambe igwinyiso antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera amweni anovhekwe makodo amweni murenje amweni kutorwe ngazi ngekuvhenekwe mikuhlani ngekupihwe mutombo unorape mukuhlani.

Amuna we mundau matinobva iyo nemumagange anhu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera amweni kugwinyusa makodo kuguka murenje amweni kuvheneka mukuhlani nekutorwa ngazi pamwe nekupihwa mutombo.

Amunawee, muntau dzatinobveyo nomumagange ikodzero yemuntu wese kunge ane utano hwendxondo. Antu anokurudzirwe kuhambe muzvibhedhlere kundovhenekwe utano hwendxondo, wopiwe mitombo inorape ndxondo kwemene.

Inenge jee damba igwinyiso remene-mene antu mundaa dzatinobveyo nemumagangi anokurudzirwa kuhambe kuzvibhehleri kunotarirwe utano hwendxondo. Utano hwendxondo utano hwakakosha kwemene, antu anofane kupihwe mutombo.

Inenge jee damba igwinyiso re mene mene antu anokurudzirwe kuhambe ku zvibhedhleri kuno vhenekwe utano ndxondo utano hwe ndxondo utano hwakakosha kwemene antu anofanire ku vhenekwe opihwe mutombo unorape ndxondo.

Amunaawee mundau dzetinobva nemumataundi antu anokurudzirwa kuende kuzvibhehlera utano hwenthondo, utano hwakakosha hwemene. Antu anokurudzihwa kuongororwe nthondo dzavo vopuhwe mutombo.

Amuna we antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera amweni anovhenekwa mikono amweni mirenje amweni anovhenekwa ngazi amweni anopihwe mitombo inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana antu opora.

Amuna wee rinenge jee damba igwinyiso remene vantu vanokurudzirwa kuhambe muzvibhedhlere kumweni kunoopihwe mishina yekushandisa amweni ovenekwe mikuhlani, amweni ovhenekwe ngazi nekupuwa mitombo.

Mukhau ngemukhau antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera, amweni kunovhenekwa makodo, amweni mirenje, amweni ovhenekwe ngazi,, amweni mitundo, opihwe mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana.

Amunaa woye mundau dzetinobva yo nemumakange antu anokurudzirwa ahambe kuzvibhendlera. Amweni ovhenekwa ngazi. Amweni anovhenekwa mukhuhlani. Amweni anovhenekwa makodo. Amweni okhombidzwa ziwo maringe ngezveutano.

Amunawe antu munandau dzetinobva nemimaganga anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlera. Ana mai ane ndani neachangobve kubara zvinokurudzirwa kuenda kuzvibhehlera eyindopuwe mitombo, amweni kuvhenekwa ngazi amweni kuvhenekwe mikhuhlane.

Mukavo ngemukavo antu mundaa dzatinogara anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhlera. Amweni vanovhenekwe mikuhlani, kuvhenekwe makodo, kuvhenekwe mirenje pamweni ngekupihwe mutombo kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere uko anondopihwe mishina yekushandisa amweni anopihwe makodo ekufamhisa zvinoti antu ave ngeutano hwakanaka.

Amunawee mundaa dzatinobveyo ngemumagange anonhu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera amweni inopihwe mitombo , amweni ovhenekwe mikhuhlani pamweni nekutorwe ngazi nemadhokodheya nana mukoti kwemene.

Amunawe ndau dzatinobve nemumagange anaamai ane ndani neachangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere andobaise ndumure pamweni nekupihwe mutombo.

Ukodzero yemuntu wese unobva mumaganga nemundaa kuziye maringe nezvefundo, antu unokuridzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kunoona madhokodheya nanamukoti, opangirwe ziyo maringe ngezveutano.

Ikodzera yemuntu weshe kuziye maringe nezveutano. Vantu vanokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kunoona anamukoti nemadhogodheya opandirwe zvizere ngezveutano, ovhenekwe mikuhlane pamwe nekuhinwe mitombo.

Mukawu ngemukawu antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera, anopangidzwe fundo maringe ngezvehutano. Amweni ovhenekwe mikuhlani, kuvhenekwe ngazi ngekupihwa mitombo.

Ikodzero yemuntu weshe vanogare mumandau nemumaganga kuona zivo naringe nezveutano. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlera kunofundiswa nanamukoti nemadhokodheya maringe ngezveutano kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso antu anokurudzirwa kuhamba kuzvibhedhlera uko vamweni vanono vhenekwa nemadhokodheya kutorwe mutundo kutorwe ngazi kuvhenekwa mukuhlani pamweni ngekupihwe mutombo.

Rinenge jee, damba igwinyiso, anthu anoshanda kubasa rezveutano, anokurudzirwe kuhamba mamundau nemumagange achifundisa vanthu maringe nezveutano. Kutora ngazi, ngekuvheneka mikhuhlani ngekupa anthu mitombo.

Mukau ngemukau antu anoshande kubazi rezveutano vanokurudzirwe kuhambe mundau nemumagange achirapire antu mukuhlani yakasiyana siyana pamweni ngekupe antu mitombo achivheneke ngazi ngemukuhlani.

Mukawu ngemukawu antu anoshanda mubazi rezvehutano anokurudzirwa kuhambe mundaa nemumagande achifundisa antu maringe nehutano nemikuhlani kuti isapararire kwemene.

Mukawu ngemukawu antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundaa nemumakange aya achifundise antu maringe ngezveutano, kutore ngazi nekuvheneke mukuhlani pamweni ngekupe antu mitombo kwemene.

Amuna yoye rinenge jee damba igwinyiso antu ekubazi rezveutano anokurudzirwe kuhamba mundaa nemumaganga. Achipe vantu zivo maringe ngezveutano, kutore ngazi kuvheneka mikuhlani pamwe ngekupive mutombo.

Amuna we inenge jee damba igwinyiso remene mene, antu anokurudzirwe kuhambe mundau achifundisa antu maringe nezve utano mukao nemukao zvinodzivirira mikuhlani.

Amunawe rinenge jee damba igwinyiso remene mene antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwa kuhambe mundau ngemumagange achifundise antu maringe ngezveutano kuvheneke mikhuhlani pamweni ngekutore ngazi ngekupe anhu mitombo.

Antu anoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa kuhamba mundau nemumugange achipangidza antu maererano ngezveutano kutora ngazi vavheneeka mukuhlani nekupa antu mitombo.

Mukavo ngemukavo antu mundau dzetinobve anokurudzirwa kuhamba muzvibhehlera amweni onovhenekwa nemadhokodheya achitarirwe mikodo mirenje nekuvhenekwe ngazi nekutorwa mikuhlani amweni opihwe mitombo.

Kuzvibhedhlera kunofanira kunge kuine mota dzinotakura vantu vanenge vasina mutezo wakagwinyaanhu anozwe makodo, amweni anozwe mirenje ohamba nawo opiwe mitombo .

Amuna we ndau nemagange atinogara antu anokurudzirwa kuhambe Kuzvibhedhlera kundoonekwa nemadhokodheya nana mukoti vovhenekwa ngazi vovhenekwa mukuhlani vovhenekwa mitombo pamweni nekupihwa mitombo.

Rinenge je damba igwinyiso remene mene antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kundoona madhokodheya pamweni nekuona ana mukoti vapiwe mikuhlani yakasiyana-siyana pamweni nekupihwa mutombo.

Mukawu ngemukawu antu mundaa nemumakange anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere onovhekwe mukuhlani, kuvhenekwe ngazi, kuvhenekwa makodo pamweni kuvhenekwe mirenje opihwe mitombo.

Amunawee inenge jee damba igwinyiso, vantu vanokurudzirwa vahambe kuzvibhedhlera ,amweni avhenekwe mikhuhlani, amweni avhenekwe ngazi, inovhenekwa makodo asharukwa anokurudzirwa.

Ku zvibhedhlera kunge nemishina ye mando ye dera dera imweni ye kishina iyi inoshandiswa ne madhokoteya kuvheneka ngazi, kuvheneka mu kuhlani ne kuvheneka makodo antu opuhwe mutombo.

Amunawee inenge jee damba igwinyiso remene-mene. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlera. Amweni onofundiswe maringe ngezvehutano, amweni ovhenekwe mukuhlani, amweni ovhenekwe ngazi, amweni opihwe mitombo.

Mukhau ngemukhau antu anokurudzirwa kuhamba muzvibhedhleri, amweni anopangidzwa zivo maringe ngezveutano. Amweni oonekwa ndiana dhokodheya amweni nana namukoti opihwa mitombo inorapa mukhuhlani

Antu anokurudzirwa kuhamba kuzvigwehlera , amweni kucheke mashango kuitira kuzvigwehleri kuve nehutano wakanaka antu asapararira mukuhlani , amweni madhongodheya nanamukoti ashandire panzvimbo yakanaka kwemene.

Mukavo ngemukavo antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kunoona madhogodheya nanamukoti oringirwe makodo, mirenje nekuvhenekwe ngazi. Nekutarirwe mukuhlani antu opihwe mitombo inorape mikuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso antu anokurudzirwa kuhambe Kuzvibhedhlera amweni Anotarira makodo amweni mirenje kubva mumukuhlani kutorwa ngazi pamweni nekupihwa mutombo.

Kuzvibhedhlera kwavanemishina yepamusoro yemhando yedera dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswa kukwesha meno, kutarire makodo, kuvheneke mirenje, kutore ngazi nekuveneke mikhuhlani. Zveshe izvi zvinobatsire kureruse basa remadhokodheya.

Ikodzero yemundu weshe kuhamba kuzvibhedhlera nekundaa dzinobatsirwe antu , antu anofanire kuvhenekwe makodo kuvhenekwe mirenje kuvhenekwe ndxondopamwe neminyolo antu opiwa mitombo.

Mukau ngemukau antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera amweni oovhenekwa makodo , amweni oovhekwe mirenje, amweni onovhekwe ngazi, amweni onovhekwe mukuhlani pamwe nekupihwe mitombo kwemene.

Asharukwa anamai, anababa, majaha ngendombi anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhera. Umweni unotarirwe makodo, umweni unotarirwe murenje kuzvibhedhlera kwavanikwe mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni inoshandiswe kuvheneka makodo.

Vasharukwa vanokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kundovhenekwa ngemadhokodheya pamweni naana mukoti, opihwe mutombo inorape mukhuhlani inodzimbe makodo.

Ikodzera yemuntu weshe kuhambe kuchibhehlere kunoona madhogodheye naanamukoti. Amweni oringirwe makodo, amweni oringirwe mirenje, amweni ovhenekwe ngazi, amweni ovhenekwe mukuhlani, pamweni ngekupihwe mitombo.

Amuna voye rinenge njee damba igwinyiso remene-mene. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere ana mai ane ndani nana amai achangobve kubare ndumure kunovhenekwe nemadhogodheye pamweni ngekupihwe mutombo.

Amunawoye! rinenge njee damba igwinyiso remenemene antu anokurudzirwe kuhambe kuzvimbhehleya ,amweni onovhenekwe makodo, amweni mirenje, amweni kutarirwe mikuhlani, amweni kutorwe ngazi ,pamwe ngekupiwe mitombo.

Mukawu nemukawo antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera achindionekwa nemadhokodheya Nana mukoti wovhenekwa mikuhlani wovhenekwa ngazi hino vopihwa mitombo inorapa mikuhlani yakasiyana siyana vantu votopora.

Vanhu woye rinobainge jee damba igwinyiso remene mene vantu vanokurudzirwasa kuenda kuchibhehlere kundovhenekwe makodo ,kuvhenekwa murenje, kundovhenekwe mukuhlani pamwe nekutorwa ngazi vopuwa mutombo inorapa mukuhlani wemene mene.

Ana mai ane ndani neachangobve kugare anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhleri kunovhenekwe nekupiwe mutombo pamweni kuvhenekwe mikhuhlane kuvhenekwe ngazi nekupiwe mutombo unorape ndumurwa.

Amuna we kuzvibhedhlera nzvimbo yakanaka kwemene antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kunovhenekwa makodo mirenje kuvhenekwa ngazi yakasiyana siyana antu opihwa mitombo.

Mukau nemukawu antu anokurudzirwa kuhamba kuzvibhedhlera kunoonekwa madhokodheya nanamukoti amweni ovhenekwe mwoyo amweni ovhenekwe ndxondo amweni ovhenekwe makodo opihwe mutombo.

Mukavo ngemukavo antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhere kunoongororwa makodo, mirenje. Amweni ovhenekwe mukuhlani, amweni ovheneke ngazi, amwe opihwe mitombo inorape mikuhlani.

Mukawo ngemukawo antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kunovhenekwe nanamukoti, otariswe makodo, mirenje, mikhuhlane, amweni kuvhenekwe ngazi opiwe mitombo.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhlera Antu anokurudzirwa kundotarirwa meno Miziso kutarirwa marenje kutarirwa makodo pamweni nekutarirwa ngonxo amweni Ane hutano usina kuita zvakanaka aupihwi mutombo.

Inenge jee damba igwinyiso, antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere ,amweni ovhenekwa makodo ,amweni ovhenekwe mirenje ,amweni opuwe mitombo inorape mukhuhlane yakasiyana siyana.

Inenge jee, damba igwinyiso, antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlera amweni ovhenekwe mikhuhlani, otorwe ngazi pamwene ngekupiwe mitombo inorape mikhuhlane yaanenge anayo nekuone madhogodheya.

Amuna wee mundaa dzetinobveyo nemumagange , antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleya. Kuzvibhedhlera kune ndaa dzakasiyana-siyana, antu anogeze nyara kana abve kurape antu mikuhlani, kuchengetedze utano kwemene.

Kuzvibhehlera kwane michini yamhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa kuvheneka makodo imweni kuvheneke ndxondo imweni kuvhene mwoyo anhu kutarirwa mikuhlani yakasiyana siyana opihwa mitombo.

Kuzvibhedlere kwaane zvidziro zvinenge zvakanyorwa mazuwa anodetsere maringe nezvehutano .Antu vanokurudzirwa kurava zvinhi izvi nekuti zvinobatsiridze kuchengetedze hutano zvemene.

Anamai ane ndani neachangobve kubare , anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlere einovhenekwe nadhokodhee naanamikoti, amweni opangidzwe zivo maringe ngezveutano, amweni opihwe mitombo.

Mukao ngemukao anthu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera amweni onovhenekwa ngazi amweni onovhenekwe mikuhlani amweni ovhenekwe makodo amweni ovhenekwe mikuhlani pamweni nekupihwe mitombo.

Mukawo nge mukawo antu mu ndau dzatinobve vano kurudzirwe ku hambe ku zvibhedhlera amweni ano vhenekwa ne madhokodheya achi ringirwe mikodo achi tarirwe mirenje amweni vhenekwe mu kuhlani.

Kuzvibhendlera kwawanda michina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni mishina iyi inoshandiswa kuchengeta mitombo panotonhorera. Kuitira kuti izopangidza mabasa ayo antu asabatwa ngemukhuhlani apore kwemene.

Kuzvibhedhlera kwave nemichina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke makodo, kutore ngazi pamwe nekuvheneke mukhuhlani. Antu opihwe mitombo inoenderana ngemikhuhlani

Amunawe mundaa dzatinobveyo nemumigange anhu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera onoone madhokodheya amweni otarirwe makodo amweni otarirwe mirenje, amweni ovhenekwe ngazi nekuvhenekwe mikhuhlani pamweni nekupihwe mitombo.

Amuna wee dzinenge jehi damba igwinyiso ana mai anendani nanamai achangobva kubara mumhuri anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhleya ndemhuri dzayo dzimweni dzonopiwe mutombo dzimweni dzobaya dzobayiwa majekiseni dzimweni dzotarirwa nemadhokoteya hee.

Anamai anendani neachangozvare anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere nendumure dzayo. Dzimweni dzibaiwe mitombo yemikuhlani yebesha. Dzimweni dziringirwe mikuhlani yakasiyana-siyana pamweni ngekupihwe mitombo.

Anamai ane ndani nanamai achangobve kubare ndumure anokurudzirwa kuhambe nendumure kuzvibhedhleya dzimweni dzendumure dzobaiwe mikuhlani yebesha amweni opihwe mitombo yekuvheneke mikuhlani nengazi.

Rinenge jee damba igwinyiso antu mundaa dzatinobveyo anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhlere kunovhenekwe ndxondo. Utano hwendxondo utano hwakakosha hwemene antu anofanire kuvhenekwe pamweni nekupihwe mutombo.

Mazuwa anyamashi kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishini yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi mushina inotonderera inogariswa mitombo imweni isingadi kupishwa ngezuwa hweshe hutano hwevantu.

Kuzvibhedhlera kuwanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inoshandiswa kuvheneka makodo imweni kuvheneke mirenje imweni kuvheneke mikuhlani imweni kuvheneka ngazi vantu vopuwa mutombo vopora.

Kuzvibhehlera kwaane michina yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa kuvheneka nthondo, imweni inovheneke mwoyo, imweni inovheneke mikodo. Antu apihwe mitombo yemene apore.

Mazuwa anyamashi kuzvibhedhleya kwawa ngemishina yamhando yepamusoro yedera dera imweni inoshanindiswa kuvheneke ngazi, kuvheneke makodo, kuvheneke mirenje imweni kupe antu mitombo.

Amunawee kuzvibhedlere kwaange mishina yemhando yepamuso yedera dera umweni mishina iyi unoshandiswe kuvheneke mukuhlani kuvheneke ngazi imweni ngekubaye anthu .

Kuzvibhedhlera kovanikwe mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemichina iyi inoshandiswe kuvheneka ngazi .Imweni kutarire makodo, imweni kuvheneke mirenje. Antu ovhenekwe ngemadhogodhleya opuve mutombo hwemene.

Kuzvibhedhlera kwaye ngemishina yemhando yepamusoro yedera dera . Imweni mishina iyi inoshandiswe kutore ngazi imweni kuvheneka mukuhlani yakasiyana siyana imweni kupe antu mitombo .

Kuzvibhedhlera kwangemshina yemhando yepamsoro wederadera. Imweni yemshina iyi, inoshandiswe kuvheneke ngazi, kuvheneke mkhuhlane, kutarire makhono ekupa anhu mitombo inenge yanyorwa ngemshina.

Kuzvibhedhlera kwaunzwe michini ngeauntu ekumuaoro edera dera . Imweni yemichina iyi inoshandiswe kutora antu ngazi kuvheneka mikhuhlani ngekupe antu mitombo.

Kuzvibhedhlera kwaangemishina yemhando yepamusoro yedera--dera, imweni yemichina iyi inoshandiswe kuvheneke makodo, kuvheneke mikhuhlani , kuvheneke ngazi, imweni kunyore mitombo inodiwe neantu, antu opiwe, onwa, opora.

Kuzvibhehleri kwaangemichina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemichina iyi inoshandiwe kuvheneke ngazi, kuvheneke mikuhlani, imweni kunyore mitombo inodiwe neantu, antu opihwe, otopora.

Kuzvibhedhera kwaane mishina yemhando yepamusoro yedera dera . Imweni inoshandiswe kurape makodo. Imweni kurape mirenje . Imweni kuvheneke ngazi. Imweni kuvheneke mukhuhlani nekupe antu mitombo antu opora.

Ku zvibhedhleya kwane mishini ye mhando yepa musoro ye dera dera imweni mishana iyi inoshandiswa ku vheneke ngazi imweni mi kuhlani imweni ku vheneke makodo imweni kutarire marenje antu ano kurudzirwe kuhambe ku zvi bhedhlere kuno wanikwe mi madhokodheya.

Amunawe kuzvibhedhlera kwauye ngemishina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke makodo kuvheneke nyari imweni kukirina muzvibhedhlera.

Amuna voye kuzvibhedhleya kovanikwa muchina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni inopihwa asharuka kuti agare. Imweni inovheneka mikuhlani kutore ngazi ngekupa antu mutombo.

Kuzvibhedhlera kwane mishini yemhando yepamusoro yedera -dera imweni inopihwa asharukwa kuti agare imweni inovheneka makodo imweni mirenje antu opihwa mitombo.

Kuzvibhedhleya kwawande michini yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemuchini iyi inoshandiswe kuvheneka makodo, imweni kuvheneke marenje, imweni kuvheneke ngazi , imweni kuvheneke mukhuhlani imweni kubvise menk anenge asingachaiti zvakanaka.

Kuzvibhedhleya kovanikwe mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke makodo. Imweni kutora ngazi, imweni kuvheneka mukuhlani. Imwe kutarira anamai ane ndani imwe kupe ndumure mutombo.

Antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhadhlera. Kuzvibhadhlera kwavane mishina yemhando yepamusoro dera-dera. Imweni inoshandiswe kuvheneke makodo, kuvheneke mirenje, kuvheneke ne ndxondo, antu opihwe mitombo opora.

Kuzvibhedhlera kwange mishina yemhando yepamusoro edera dera imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi kuvheneke mukhuhlani imweni inoshandiswe kuvheneke makodo ngekupe anhu mutombo kwemene.

Kuzvibhedhlera kwange mishina yemhando yepamusoro edera dera imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke makodo kuvheneke murenje imweni kutore ngazi imweni kuvheneke mukhuhlani imweni inoswe ndumure kana dzisine kusvike zvakanaka.

Kuzvibhehlera kwawanda muchini yemhando yepamusoro yepadera dera imweni yemushina iyi inoshandiswa kupa antu mutombo imweni inoshandiswa kuvheneka ngazi imweni kuvheneka mukuhlani imweni kunyora mutombo.

Kuzvibhedhleya kowanikwe michina imweni yemhando yepamusoro yedera dera imweni michina iyi inoshandiswe kugadzire nyara dzinopihwa antu anenge arashikirwe nenyara mutsaona amweni anopihwe mitombo inorape mikuhlani yakasiyana siyana.

Kuzvibhehlera kwange mishina yemhando yepamusoro yedera-dera imweni yemishina iyi inosanganisira zvigero, manaiti anoshandiswe ndiana mai ane ndani mitombo imweni nekubaye ndumure mikhuhlani

Kuzvibhedhlera kwava nemichina yemhando yepamusoro yepadera dera imweni yemichina iyi inoshandiswa kuvhenaka mwoyo imweni kuvhenaka ndxondo imweni kuvhenaka makodo antu ane makodo anodzimba anopiwa muchina iyi kuti akwanise kuhamba zvakanaka.

Kuzvibhedhlera kwaava ngemushina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni inoshandiswe kunyore ngazi, kuvheneke mikhuhlani, imweni inonyorerwa mutombo inodiwa ngevantu. Zvinobatsire nadhokodhee naanamukoti kuti bas rireruke kwemene.

Kuzvibhehlera kwanemishina yemhando yepamusoro yederadera imweni inoshandiswa kuvheneke ngazi, kuvheneke mukhuhlane, kuvheneke makodo, kuvheneke marenje imweni kuoa antu mitombo. Asharukwa ekudhaya anopihwa mushina iyi kuti agone kufamba kana makodo avo achirwadza.

Kuzvibhedhlera kune muchina yemhando yepamusoro yepadera imweni yemuchina iyi inoshandiswa kuvhenaka ndani imweni kuvhenaka ndumure mukuhlani kutore ngazi nekupa mitombo.

Amunawe kuzvibhehlera kwange muchina yemhando yepamusoro yepadera dera imweni inoshandiswe kuvheneke ngazi kuvheneke mukuhlani imweni kuvheneke murenje nemukodo antu.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishini yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inoshandiswa kutora ngazi kuvheneka mukuhlani imwenh inoshandiswa kudzivirira mukuhlani Kumadhokodheya nan mukoti kwemene.

Ndaiti ijehee zvimwe igwinyiso remene mene kuzvibhedhlera kwave ngemishini yemhando yepamusoro dera dera, imweni mishina iyi inoshandiswa kuvheneke mikhuhlani, kutore ngazi imweni kupe anhu mutombo.

Rinenge je damba igwinyiso remene mene kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa kuvheneka mukuhlani kutora ngazi imweni kutora mitombo inodiwa nevantu.

Kuzvibhedhlera kwave nemichina yemhando yepamusoro-soro, imweni yemichina iyi, inoshandiswa kutora ngazi, kuvheneka mukhuhlani pamwe nekunyora mitombo inenge ichidiwa nantu.

Kuzvibhedhlera kwave nemushini yemhando yepadera dera imweni inoshandiswe kubviseeno anenge ichirwadza imweni kuvheneke mukuhlani imweni kutore ngazi antu opihwe mutombo.

Kuzvibhadhlera kwave nemishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kutarire ngazi, kuvheneka mukuhlani, imweni kunyore mitombo inoshandiswe ngemadhokodheya kurape vantu.

Kuzvibhedhlera kwane mishini yemhando yepamusoro dera dera imweni yemushina iyi shandiswe kuvheneka ngazi tarire mukhuhlani imweni ngeyekunyore mitombo yopuwe antu anenga achirwara.

Kuzvibhedhlera kovanikwa michina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneka ngazi kuvheneke mikuhlani. Imweni kunyore mitombo inodive nevantu anenge ane makodo asina kuita zvakanaka.

Kuzvibhedhlera kwave ngemichina yemhando yepamsoro yederedera imweni yemichina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi ,kuvheneke mikuhlane imweni kuvheneke makodo , imweni kuvheneke murenje antu opihwe mutombo .

Amunawee kuzvibhedhlera kwavengemishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yamushina iyi inoshandiswe kutore ngazi, imweni kuvheneke mikhuhlani, imweni kuvheneke makodo, antu opihwe mitombo.

Kuzvibhehleya komishini yemhando yepamusoro yedera dera imweni mishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi kuvheneke mikuhlani kuvheneke makodo imweni kuvheneke mirenje antu opihwe mitombo .

Kuzvibhedhlera kwane michina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneka ngazi, kuvheneke mikhuhlani, kuvheneke makodo ngemirenje inodzimba antu opihwe mitombo inoenderana nawo.

Amuna wee kuzvibhehlera kwavangemishina yemhando yepamusoro yedera-dera imweni inoshandiswa kuvheneke ngazi kuvheneke mikhuhlani imweni kuyanhu mutombo imweni kutarire makodo.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene, antu anokurudzirwe kushandisa mutombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana. Antu anokurudzirwe kupfeke zvivharenyara ngezvivharamuromo kudzivirire mikuhlane inopararirane kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mukhuhlane yakasiyana siyana , mitombo iyi imweni inowanikwe kuzvibhedhlere, imweni inowanikwe kumhatso dzinotengese mitombo.

Mitombo yamazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu vanokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti imweni inorape mikhuhlani yakasiyana siyana, antu orapwe otopora kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi . Imweni inorape ndani, imweni inorape nxlondo. Annhu anokurudzirwe kunotenga mitombo iyi kumhatso unotengesa mitombo.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti imweni inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana imweni yemutombo iyi inorapa ndumure mukuhlani webesha antu opora kwemene.

Amunawee, rinenge jee, damba igwinyiso remene-men. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo yanyamashi, imweni inorape mukhuhlane yakasiyana-siyana. Vantu vanokurudzirwe kuhambe kundau dzinotengese mitombo, voduse mare vopihwe mitombo.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyanasiyana. Vantu vanotenga kumhatso inotengesa mitombo iyi.

Mitombo yemazuva achizvino-zvino mitombo inoshande kwemene. Antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Amweni anozore chiso chinenge chiine makanda akakwasharara antu opore kwemene.

Mitombo yechizvino - zvino mitombo inorapa kwememe . Anthu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa kwemene ngekuti inorapa mukuhlani yakasiyana - siyana kusanganisira mukuhlani webesha unobata vana vadoko dzichiri ndumure .

Mitombo yemazuwa echizvino zvino Mitombo inoshanda kwemene antu anokurudziru kushandise mitombo iyi ngekuti inorape kuhlani yakasiyana siyana asharuka anokurudzirwe kuhambe kumhatso kundopiwe mutombo kwemene.

Awee inini ijee damba igwinyiso remene mene Mukawo ngemukawo antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kopiwe mitombo yanyamashi ngekuti imweni inorape mikhuhlani yakasiyana siyana.

Mutombo yechizvino-zvino mitombo inorapa kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mutombo iyi ngekuti, inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana. Antu omwe, otopore. Asharuka anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere, opihwe mitombo iyi orapihwe makodo nemirenje.

Mitombo yechizvino-zvino mitombo inorape zvemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti imweni inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana kundumure inorape mukhuhlani webesha anana otopora kwemene.

Amuna woye, mithombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene, anthu anokurudzirwe kuhambe kumhatso kunotengeswa mithombo iya auya aduse mare opuhwe mitombo iyi . Mitombo yanyamashi inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana antu anokurudzirwa kuhambe kumbatso inotengesa mitombo iyi oduse mare opiwa mitombo.

Amunaa wee mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mikhuhlani yaasiyana-siyana. Antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera onopiwa mitombo iyi.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshande kwemene antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti imweni inorapa makodo ,imweni inorapa muviri ,imweni inorapa mutundu antu otopora kwemene.

Mutombo yechizvino zvino mitombo inoshanda kwemene. Anoti antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi inorape mukhohlane yakasiyana siyana. Kundumure mutombo iyi inorape besha. Kuvasharukwa ikweni inorape makodo antu voporwa kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemitombo iyi inorape makodo, imweni inorape marenje, imweni inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhehleri kunovhenekwe mukuhlani pamweni ngekupihwe mutombo.

Mitombo yamazuva anyamashi mitombo yakanaka kwemene mitombo iyi inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Antu anokurudzirwe kuhambe kumhatso inotengese mitombo iyi, imweni inopuhwa antu kuzvibhedhlera.

Mitombo mazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu ano kurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mukuhlani yaka siyana siyana asharukwa ano kurudzirwe kuhambe ku ndau dzino tengeswe mitombo obatsirwe ne antu anenge ariko.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene, antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana. Asharukwa anokurudzirwe kuhambe kumhatso inotengeswe mitombo oduse mare opangidzwe zivo maringe ngezveutano.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mikohlani yakasiyana siyana imweni inowanike kumhatso dzinotengeswa mitombo.

Mitombo yechizvino zvino mitombo inorape kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi nekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana imweni inoshandiswe kumeso kune makanda akashatashata antu onakiriswa.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene andu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana siyana andu anokurudzirwe kuhambe kumbatso dzinotengeswe mitombo oduse mare opihwe mutombo yanyamashi.

Mitombo yemazuwaanyamashi mitombo inoshanda kwemene anthu anokurudzirwe kuishandise nekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana imweni inoshandiswe kugadzire utano hwendxondo .

Rinenge jee damba igwinyiso mitombo yamazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene, antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyanasiyana antu anohambe kumhatso inotengese mitombo otenga.

Mitombo yechiyungu mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mutombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana siyana antu anokurudzirwe kuhambe kumhatso inotengese mitombo iyi kana kuzvibhedhlera opihwe mitombo kwemene.

Mitombo yemazuva echizvino zvino mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kuhamba kumbatso inotengese mitombo iyi oduse mare opuhwe mitombo imweni inorape mikuhlani yakasiyana siyana antu opora kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyanasiyana asharukwa anokudzirwe kuhambe kumhatso inotengese mitombo opihwe mitombo obhadhare mare.

Amunawee mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Mitombo iyi inorape mukhuhane yakasiyana siyana. Imweni inozorwe kumeso kugadzira makanda akakwasharara, antu anatsurudzwe.

Amunawe mutombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlane yakasiyana siyana. Antu anokurudzirwe kuhambe kumhatso ondotenga mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni inorapa mikhuhlani yakasiyanasiyana asharukwa anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehleya opihwe mitombo iyi inorape mikhuhlane zvemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mukuhlani yakasiyana siyana. Antu anokurudzirwe kuhambe mumhatso inotengese mitombo oduse mari opihwe mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene anthu anokurudzirwa kushandisa mutombo iyi ngekuti inorape mikuhlane yakasiyana siyana amweni anohambe kumhatso dzinotengeswe mutombo iyi opihwe mutombo iyi oduse mare opihwe mutombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa kwemene vantu vanokurudzirwa kuhamba kumhatso inotengeswa mitombo iyi vodusa mare vopihwe mitombo imweni yemitombo iyi inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana.

Amunawee mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana. Antu anokurudzirwe kuhambe kumhatso inotengeswe mitombo iyi, oduse mare opihwe mitombo.

Mitombo yanyamashi ,mitombo inoshanda kwemene. Vanthu vanokurudzirwa kushandise mitombo iyi ngekuti inorapa mikhuhlani yakasiyana siyana. Antu anokurudzirwa kuhambe kumhatso dzinotengeswa mitombo iyi ,vodusa mari vopuwa mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana. Antu anotarisirwa kuhambe kumbatso inotengesa mitombo oduse mare opiwa mutombo.

Amunawe mulitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzira kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana. Antu anokurudzirwa ahambe kumhatso inotengese mitombo iyi oduse mari opuwe mutombo.

Mitombo ya nyamashi mitombo inoshanda kwemene antu vano kurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mu kuhlani yaka siyana siyana antu ano tarisirwe kuhambe ku mhatso ino tengeswe mitombo iyi oduse mari opihwe mutombo.

Amunawe mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera anopihwe mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana siyana amweni anohamba kumhatso inotengese oduse mare opihwe mitombo.

Mitombo ya nyamashi mitombo inoshanda kwemene mitombo iyi inorape mikuhlani yaka siyana siyana antu vano kurudzirwe ku hambe ku mhatso ino tengeswe mitombo iyi oduse mari opihwe mutombo mitombo iyi inorape mikuhlani.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana siyana antu anokurudzirwe kuhambe kumhatso inotengese mitombo iyi oduse mare opihwe mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana antu otopora antu anotarisirwe kuhambe kumhatso inotengese mutombo odhuse mari opuhwe mutombo.

Mukavo nemukavo antu anofanire kuhambe kuzvibhedhlere, utano hwengqondo utano hwakakosha hwemene. Antu antu anofanire kunovhenekwe ngqondo dzavo pamweni ngekupihwe mutombo unorape ngqondo akwanise kugara neamwe zvakanaka munharaunda.

Rinenge jee dambe igwinyiso antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlera amweni anoarire mikhuhlani, kuvhenekwe ngazi ngekupihwe mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana antu otopore.

Ana adoridori anokurudzirwe kuendeswe kuzvibhehlera amweni oovhenekwe ngazi, kuvhenekwe meno, amweni wovhenekwe mikuhlani vamweni ngekupihwe mitombo inorape mikuhlani kwemene.

Anaamai anendani neamweni achangobve kubare ndumure vanokurudzirwe kuhambe nendumure kuzvibhedhlera. Dzimweni dzopihwa mutombo, amweni ovhenekwa mukuhlani, amweni ovhenekwa ngazi.

Anamai ane ndani neamwe achangobve kubare ndumure anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera. Amweni obaise ndani, ,mikuhlani yebesha, amweni ovhenekwe ngazi, amweni mukuhlani ngekupihwe mitombo.

Ana adori dori anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri ononekwe nemadhokodhee nane mukoti otarirwe ngazi kuvhenekwe mukhuhlani pamweni ngekubaiwe mukhuhlani yebesha opihwe mutombo opore kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso antu mundau dzatinogare nemumagange anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlere nendumure dzimweni dzinovhenekwe mukhuhlani kutorwe ngazi ngekupihwe mitombo inorape mikhuhlani yebesa kwemene.

Ana adori dori ano kurudzirwe kuite mitambo yaka siyana siyana yakaita seku kaba mabhora kutomuka tomuka amwe afunde kuridze nziyo amweni ave ne mudakaro mazuva ayo akure ane ndxondo dzakanaka kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso ana adori dori anokurudzirwa kutengerwa mabhasikoro pamweni nekutengerwa magwada. Zvinoita ana ave nengxondo dzakapinza. Ave nemudakaro pavanenge vechitamba nevamweni.

Ana adoridori anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kunoonekwa nemadhokodheye naanamukoti , amweni achitarirwe ngazi, amweni achivhenekwe mikhuhlani, amweni opihwe mitombo kwemene.

Amuna wee mundaa dzatinobveyo ana adoridori anokurudzirwe kuhambe kunoite mitambo yakaita sekutuhwina kukhabe mabhora. Izvi zvinoita ave nemudakaro pamwe nendxondo dzenge dzakapinza.

Amuna wee! anthu anokurudzirwe kuhambe muzvibhedhlere, amweni onoone madhokodheya, amweni onoona anamukoti opangidzwe fundo maringe nezveutano, amweni ovhenekwe mukuhlanio, kutorwe ngazi nekupiwe mutombo.

Rinenge jee nyamba igwinyiso remene-mene, anamai ane ndani naanamai achangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera nendumure dzinovhenekwe mukhuhlani, kutorwe ngazi, pamweni nekupihwe mitombo

Amuna wee anamai ane ndani nea achangbva kubare anokurudzirwa kuhambe nendumure dzayo kuchibhedhlera amweni opiwa mitombo amweni otarirwa mukhuhlani amweni atarirwa ngazi ngemadhokoteya kwomene.

Mukhawo ngemukwawo antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kunovhenekwe ngemadhokodheya. Amweni anoringirwe ngazi, amweni oringirwe mukhuhlani, amweni oringirwe meno, amweni oringirwe mwoyo, pamweni ndxondo.

Amuna voye antu mundaa dzatinobva anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlere. Amweni anonofundiswa maringe ngezvehutano, amweni kuvhenekwe mukuhlani, kuvhenekwe ngazi ngekupuhwe mutombo.

Mukavo ngemukavo antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kunokweshwa mino. Kunovhenekwa makodo, kunovhenekwe mikuhlani, kunovhenekwe ngazi, amweni nekupihwe mutombo.

Mukawo ngemukawo antu anokurudzirwe kuhambe kuende kuzvibhedhlera amweni koovhenekwe makodo. Amweni anovhenekwe mukhuhlani amweni eionekwe ngazi amweni opihwe mitombo antu opora.

Ikodzera yemuntu wese kupfeka zvivharamuromo nezvivarenyara pamweni ngezvivharemuviri pane matenda anopararire. Zvinobatsira kupangidze nekuchengetedza utano uye kusapararira kwemukuhlani wemene.

Mukawo ngemukawo antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera. amwe eindovhenekwe makodo, amwe eindovhenekwe moyo, amwe eindovhenekwe ndxondo, zvinobatsira kuchengete utano hwendxondo nguva nenguva, veinopihwe mitombo kwemeneyo.

Rinenge jee damba igwinyiso antu anokurudzirwe kuhambe muzvibhehlere, amweni anokurudzirwe kupfeke zvivhare miromo nezvivhare nyare nekuti amweni matenda anopararire.

Rinenge jee dambe igwinyiso, anhu anokurudzirwe kupfeke zvivhare miromo nezvivhare nyara kana kune mikhuhlani inopararire. Izvi zvinopangidze kuchengetedze utano hwemadhokodheya nana mukoti pamwe ne.

Amunawe antu mundaa dzatinobveyo nemumatangi anokurudzirwe kupfeke zvivhare muromo nezvivhare nyari kudzikise kupararire kwemikhuhlani pamweni ngekuchengetedze utano hwemadhokodheya edu.

Inenge jee damba igwinyiso antu ano kurudzirwe kuhambe ku zvibhedhleri mukowo imweni anono pihwe mitombo amweni ovhenekwe makodo nge mirenje inodzimba amweni onekwe nema dhokodheye.

Inenge jee damba igwinyiso vantu vanokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhleya kwavanonoenokwe nemadhokoteya nana mukoti amweni ovhenekwa makodo marenje amweni mikuhlani nekututsirwe ngazi.

Ndau dzinotengeswa mitombo mitombo yemazuva ano inofanirwa kungwarirwa panotonhorera haifaniri kupishws ngeziva imweni inozokonzera hosha kuti ipararire.

Amunawe kumhatso dzinotengeswa mitombo kune dzimotokari dzinotakura antu anenge ane hosha kuzvibhehlera antu apiwa mitombo pamweni nekuonekwa ngemadhokoteya namana mukoti ovhenekwa mikhuhlani.

Kumhatso inotengese mitombo inofanire kupararire nenharaunda nemaganga kuti antu akwanise kuhamba kunotenge mutombo kana nemukuhlani. Mitombo yanyamashi nemitombo yekudhaya inorape hwemene antu anofanira kuivana iripedo.

Ibari je damba igwinyiso mbatso dzinotengeswa mitombo inofanira kupararira nendaraunda kuti auye akwanise kuhamba kutenga mitombo chimbi chimbi inorapa mikuhlani kwemene.

Kumhatso inotengeswe mitombo, mitombo inofana kungwarirwa pantu panotonhorere. Haifanire kuiswa panopiswa ngezuva imweni inoshaishe hutano antu mikuhlani ingapararire.

Mukawu ngemukawu antu anokurudzirwa kuhambe kumhatso inotengese mitombo kwavanotenge mitombo. Imweni yemitombo yanyamashi inorape mukuhlani yakasiyana siyana. Vantu vanoduse mari vopihwa mitombo.

Amunaa wee mundau dzatinobve antu anokurudzirwe kuhambe kumhatso dzinotengese mitombo amweni oduse mare opihwe mitombo mitombo yanyamashi mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Kumhatso inotengese mitombo kunoshanda anthu ane fundo yepamusoro yedera dera anthu aya anobatsira asharukwa apangidze ziya maringe ngezvemitombo yaanenge achide kwemene.

Kumhatso inotengese mitombo yemazuwa anyamashi, mitombo iyi inofane kungwarirwa pandu panotondorera, imweni aidi kupishwa ngezuwa ngekuti inozoshaishe utano hweantu, antu akarasikirwa neutano.

Kumbatso inotengeswa mitombo kunofanira kune vantu vakadzidza dzidzo yepamusoro yedera dera antu aya anodetsera asharukwa ngekuvape mitombo pamweni nekuva pangidzwe zivo maringe ngezvemitombo

Kumhatso inotengeswe mitombo , mitombo inofanira kungwarirwa pantu panotontorera , aifanire kuiswa painopishwa ngezuwa , ngekuti imweni mitombo iyi inozopararira hosha mu antu.

Amunawe kumhatso inotengese mitombo kune antu akafundire kutengesa mitombo iyi amweni anefunda yepamusoro yedera dera, imweni vanopangidze fundo kuasharukwa nekuape mutombo .

Kumhatso inotengeswe mitombo yanyamashi mitombo inofane kungwarirwa pantu panotonhorera. Mitombo haifaniri kupishwa-pishwa ngezuva imweni inozoshaishe hutano hwevantu, antu akave ngehutano husiro.

Kumhatso inotengeswe mitombo, mitombo inofana kungwarirwa zvakanaka panotonhorera. Imweni aifani kupishwa ngezuwa ngekuti inozoshaisha utano hwevanhu mukhuhlane wakapararira.

Kumhatso inotengeswa mitombo, mitombo inofanira kuiswa panotonhorera. Aifaniri kupishwa pishwa ngezuwa, imweni inoshaisha utano hweantu , mukhuhlani ukapararira antu akakuwara.

Kumhatso inotengese mitombo kunofanire kune antu ane fundo yepamusoro yedera-dera. Antu aya anobatsira asharukwa ngekuape mitombo pamweni ngekuapangidze fundo maringe ngezvemitombo. Mitombo yanyamashi inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Kumhatao kunotengeswe mitombo kunofanire kune anthu akafunda mifundo yepamusoro yedera dera anthu aya amweni anobatsira asharukwa kuape mitombo ngekuapangidze ziwo maererano ngemutombo.

Mhatso inotengeswe mitombo, imweni mitombo yakutengeswa iri muzvibhotora imweni iri mumapurasitiki zvinochengetedza mitombo ngekuti imweni mitombo aifaniri kupishwa ngezuva inoshaishe utano wevantu.

Ku mhatso ino tengeswe mitombo mitombo ino fanira ku ngwarirwa pano tonhorera aifaniri kuiswa pano pisha imweni ye mutombo iyi inozo shaishe hutano hwe vantu antu akazo one hukosha huno tapurirana.

Kumhatso inotengese mutombo inofane kupararire muntaraunda kuitira amweni ahambe kunotenga mutombo yanyamashi. Mitombo yanyamashi mitombo inorape mikhuhlane yakasiyana siyana kwemene

Kumhatso inotengese mutombo, mutombo inofane kungwarirwe mundau dzinotonhorera kuitire kuti isashaishe utano hwevantu asi iponese utano antu ofara kwemene.

Kumhatso inotengese mitombo, mitombo inofanire kungwarirwe pantu panotonhorere. Aifanirwi kupishwa ngezuva ngekuti imweni inozoshaishe utano hwevantu. Mitombo yanyamashi mitombo inorape mikhuhlane yakasiyana-siyana kwemene.

Kumhatso inotengeswa mitombo antu anoshandeko anenge ane fundo yepamusoro yedera dera . Antu aya anobatsira anobatsira asharukwa nekuape mitombo pamweni nekuatsanangurira zvinodiwa pamutombo.

Rinenge je damba igwinyiso vantu vanokurudzirwa kuhamba kumbatso inotengesa mitombo pamweni yodusa mare opihwe mitombo mitombo yanyamashi mitombo inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana.

Mundau dzatinobveyo nemumakange antu anokurudzirwe kuhambe kumhatsi kutengese mutombo amweni oduse mare amwrni otsanangurirwe zvakanyorwe pamutombo mitombo yanyamashi mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana siyana.

Anthu anoshande kumbatso inotengeswe mitombo anthu anenge ane fundo yepamusoro yedera dera anthu aya anobatsire asharuka kuape ruzivo pamaererano ngemitombo yaanenge achishandisa.

Antu anoshande kumhatso inotengese mitombo vanofano kunge vane fundo yepamusoro yepadera dera. Antu aya anobatsire vasharukwa ngekuape mutombo pamweni ngekuatsanangurira mayererano zvinodiwa nemutombo.

Amuna we mundau kwatinobva iyo kumbatso inotengeswa mitombo mitombo inofana kungwarirwa panty panotonerera imweni aidi Kupishwa inozoshaisha hutano hwevantu antu akaimba hutano hunenge husina kunaka.

Mukavo nemukavo antu anokurudzirwe kuhambe mumaganga nemundaa achifundise antu maringe nemukaa achitoye ngazi ,kuvheneke mukuhlani nekupe antu mutombo.

Kukuwo ngemukuwo, antu anoshande kubazi ezveutano anokurudzirwa kuhamba mundau nemumaganga eifundise antu ngezveutano, maringe nezvimikhuhlane inotapuriranwa pamwe nekutore ngazi nekupe antu mitombo.

Rinenge je damba igwinyiso remene mene vantu vanoshanda kubazi rezvehutano Vanokurudzirwa kuhamba mumaganga nendaubvachipangidza fundo maringe nezvehutano amweni achivheneka mukuhlani amweni achitora ngazi nekupa antu mitombo.

Mukawonge mukawo antu ekubazi rezveutano kurudzirwe kuhambe mumhatso nendau dzatinogarire vachikurudzire antu maringe nezveutano kuti ange chengetedze utano kwemene.

Amuna voye achandi ekubazi rezveutano anokurudzirwe kuhamba mumaganga nemundaa achipangidze fundo kuvantu maringe ngezveutano. Kuvheneke ngazi kuvheneke mukuhlani ngekupe antu mutombo.

Inenge jee namba igwinyiiso antu anoshanda ngezvekubazi ngezveutano anokurudzirwa kuhambe mundau nemumagange achifundisa antu maringe ngezveutano veivheneke mukuhlani kutore ngazi ngekupe antu mitombo.

Amunawee, rinenge jee asi igwinyiso remene mene, antu ebazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundau achifundisa vantu maringe ngeutano, kuvheneke ngazi, kuvheneke mikuhlani pamweni ngekupe anhu mitombo.

Amunawe, antu anoshande kubhazi rezvehutano vanokurudzirwa kohambe mundawu nemumagangi vachifundise antu maringe ngezvehutano, vachivheneke ngazi, vachivheneke mikhuhlane ngekupe anu mutombo.

Mukhau ngemukhau antu anoshande kubazi rezveutano, anokurudzirwe kuhambe muntaa nemumagange achipupurire antu maringe ngezveutano, achiadzidzise ngezvimikhuhkani yakasiyana-siyana, amweni achitorwe ngazi ngekuvhenekwa mukhuhlani.

Mukawo ngemukawo antu anodhande kubazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundau achifundise antu maringe ngezveutano achivheneke ngazi kuvheneke mukhuhlani pamweni ngekuape mutombo inorape antu kwemene.

Mukawo ngemukawo antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwa kuhamba mundau nemumaganga achipangidze antu zivo ngezveutano pamwe nekuvheneke ngazi, nekuvheneke mikhuhlane nekuti ane mitombo.

Inenge jee damba igwinyiso, antu anoshanda kubazo rezveutano vanokurudzirwe kuhambe mundau nemumaganga achidzidzisa vantu ngezveutano kuvheneke makodo, kutore ngazi nekuvheneke mikhuhlani.

Inenge jee damba igwinyiso anthu anoshanda kubazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe kundaa nekumagange achifundise anthu maringe ngezveutano, nekuvheneke mikuhlani ngekutore ngazi.

Inenge jee, damba igwinyiso, antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundau nemumaganga vechifundise vantu maringe ngezveutano pamwe nekuvheneke mikuhlane nekutarire ngazi nekuahine mitombo.

Renenge jee damba ingwinyiso anthu anoshande kubazi ngezveutano vanokurudzirwa ngemundau nemumakang eifundisa anthu maringe ngezveuthano kutore mukhuhlani kuvheneke ngazi ngekupe anthu muthombo.

Rinenge je damba igwinyiso antu anoshanda kubazi rezvehutano anokurudzirwa kuhambe mundaa nemumagange achifundisa antu maringe nezvehutano zvinobatsira kuchengetedza hutano hwevantu pamweni nekudzivirira kutapurana kwemukuhlani.

Inenge je damba igwinyiso antu anoshanda kubazi rezvehutano anokurudzirwa kuhambe mundau ngemumagange achifundise antu maringe nezvehutano kuvheneke mikuhlani kutore ngazi nekupaanhu mitombo.

Rinenge jee damba igwinyiso. Antu anoshanda kubazi rezveutano anokurudzirwa kuhambe mundaa nemumakange achifundisa vantu maringe ngezveutano. Kutora ngazi nekuvheneka mukhuhlani.

Amunawee andu ashande kubazi rezveutano ano kurudzirwa kuhamba mundau nemumaganga achifundise vantu maringe nezveutano kutarire mukuhlani kuvhenaka ngazi kuvape mutombo.

Ana mai nana baba, majaha nendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere anopangidzwe fundo maringe ngezveutano hwepabonde, amweni otorwe ngazi kuvhenekwe mikuhlani ngekupihwe mitombo.

Mahaja nendombi anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhlera kunoona ana mukoti wopangidza zivo maererano neruzivo rwepabonde kutarirwa gomarara rezvibereko pamwe nekupiwa mitombo inorape mukuhlani.

Ikodzero yemuntu weshe kunge ane zivo maringe ngezveutano repabonde, antu afundiswe maringe ngezvekuputira kana achiita bonde antu aiite bonde rakachengeyedzwa. Antukadzi ovhenekwa gomarara rechibereko.

Ana mai anababa anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kunovhenekwa nemadhogodheya nana chiremba. Achivhenekwe ngekudzidziswe pamweni ngekupangidzwe zvivo maringe ngehutano hwepabonde kuitire asapararire mukuhlani.

Majaha ngendombi, asharukwa anamai nanababa anokurudzirwe kunge aine fundo yepabonde zvinoita adzivirire kupararira kwemukhuhlani uye agare ane utano hwakanaka kwemene.

Ana mai ane ndani, naanamai achangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere amweni opihwe mitombo inoite asabate ndani , imweni mitombo iyi inoite kuti ndani nendumure dzipore.

Mukawo ngemukawo majaha nentombi anokurudzirwe kupangidze ruzivo maringe ngezveutano maringe ngezveutano wepabonde pamweni adzidziswe kuputire kana achinge aite bonde.

Amunawee, anamai ane ndani naana mai achangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere, onovhenekwe nemadhokodheye achitarirwe kuti ndumure dzakagara zvakanaka here mundani, amweni achibaiwe mutombo yemukuhlani.

Asharukwa, anamai , anababa, majaya nendombi tinokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera vamweni vofundiswe maringe ngezvehutano hwepabonde kupfeke zviputiro kana antu achiite bonde.

Amunawe rinenge jee damba igwinyiso remenemene antu anozviziva ere kuti mvura mutombo antu anokurudzirwe kumwe mvura mukuwo ngemukuwo ngekuti mvura mutombo unobatsire antu kudzikise kupisha kwemwiri.

Kuzvibhedhlera kwave ngemichina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kutarire anamai ane ndani , imweni kuvheneke makodo, imweni kuvheneke mirenje, imweni kutarire mukhuhlani, imweni kuvheneke ngazi.

Inenge je damba igwinyiso vantu vanoita mitambo yakasiyana-siyana yakaita sekukabe mabhora kutomuka tomuka mabhora enyara vanokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kundoonekwa nana mukoti amweni anopuwe mitombo amweni nekutsarirwe makodo.

Neejee damba igwinyiso remene mene Antu anoite mutambo yakasiyana siyana yakaita sekukaba mabhora ngekutomuka anokurudzirwe kunge ane mitombo kuitire antu anenge asvodogoka.

Amunawe inenge jee damba igwinyiso, ndaa dzatinogara nemumagange andu anoita mitambo yakasiyana siyana, anofanira kuhamba kuzvi gwezvembe kunotsaiwa makodo nekoovhenekwe murenje, amweni anogone kuvhunika paanenge achiita mutambo.

Mukawo nge mukawo antu anoite mitambo yaka siyana siyana yakaita seku kaba mabhora ku tomhuka mitambo ye nyara ano kurudzirwe kuhambe ku zvibhedhleri kuno onekwa ne madhokodheya echi vhenekwe mikodo mirenje pamweni ngeku pihwe mutombo.

Amunawee mukao ngemukao anthu anoite mitambo yakasiyana siyana anokurudzirwe kuhambe ngemitombo yakasiyana siyana kuitire kuti amweni akasvodoka awane mitombo.

Rinenge jee damba igwinyiso vanhu vanoite mitambo yakasiyana siyana yskaite sekukhabe bhora, kutomuka tomuka Nekutamba bhora renyara anokurudzirwa kuti ave m

Mukau ngemukau antu anokurudzirwa kuvheneke makodo, mirenje kunyanya-nyanya antu anoite mitambo yakaita sekukaba mabhora, kutomuka-tomuka,. Pamweni anopangidzwe zivo pamweni ngekupihwe mutombo.

Imiwee antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kwaanemichina yemhando yepamosoro yepadera-dera. Imweni michina iyi inoshandiswe kuvheneke makodo, imweni kutore ngazi, imweni kuvheneke mikuhlani, antu opihwe mitombo.

Kuzvibhedhlera kovanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kutarire ndani kutarire ndumure. Imweni kuvheneke ngazi nekuvhene mukuhlani imweni kubeya nemitombo.

Mukhau ngemukhau antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera. Kuzvibhedhlera kwaangemushina yemhando yepamusoro-soro yedera-dera. Kune zvigero ,nenaiti, majekiseni . Amweni anoshandiswe kupe antu mikhuhlani ,kana asingakwanisi kurya.

Amunaa wee inenge jee damba igwinyiso remene mene antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri uko ano pangidzwe ziwo maringe ngezveutano chengetedze utano maringe ngemukhuhlani inenge ichipararira.

Ku zvibhedhlera kwange mushina ye mhando yepa musoro ye dera dera antu ano kurudzirwe ku hambe ku zvibhedhlere kuno vhenekwe ne madhokodheya nana mukoti amweni opuhwe mi bhedha kana asikahwi zvakanaka ovhenekwe makodo ne mikuhlani.

Mitombo yakudhaa mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi anofanire kunga ane fundo ngekuti imweni mitombo iyi inoshaishe hutano antu akazofe ngemukhuhlani.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda gwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi, anofanire kunge aine zivo yeasharukwa. Imweni mitombo iyi inokwanise kushaishe utano hwevanhu, mukhuhlane ukapararire.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mukhlani yakasiyana siyana imweni yemitombo iyi inorape kwemene.

Mitombo yekudhaha mitombo inorape kwemene vantu vanokurudzirwe kushandisa mitombo iyi vanofanira vaine fundo yepamusoro yedera dera imweni mitombo yakudhaha inoshaishe utano hwemuntu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi anofanira kunge ane fundo yepamusoro yedera dera Imweni yemitombo iyi yokwanisa kushaisha hutano hwevantu Mikuhlani ukapararira.

Mitombo wekudhaya mitombo inoshanda kwemene vantu vanokurudzirwe kunga neruzivo pamusoro pedera dera ngekuti imweni yemitombo aya inoshaishe utano antu orasikirwe ngeutano.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene vantu vono kurudzirwa kushandisa mitombo iyi nekuti inorape mukuhlani yakasiyana siyana ana mai anendani imweni anoita yekurua imweni inosimbisa ndumure.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Asharukwa akudhaya aitore mashakani nemudzi dzembiti odhuvanisa ogadzira mutombo.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunge anefundo pamusoro yedera-dera. Imweni yemitombo iyi inogona kukanganisa hutano hwemuntu, imweni inouraya antu.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Imweni mitombo yakudhaya yava kuisiwa mumapaketi nomuzvibhotora. Imweni inotengeswa mumuzi dzinotengeswe mitombo. Vantu vanokurudzirwa kushandisa mitombo yakudhaya nokuti inorapa mikhuhlani yakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene. Mitombo yekudhaya imweni mitombo inoite yekurya. Inorapire mitumbu, imweni inorape ndani. Imweni inorape ndumure, mikuhlane yebesha, antu opora kwemene.

Rinenge jee ndamba igwinyiso. Antu akudhaya aitore mashakani pamweni nemidzi dzemuti vodhibanisa vogadzire mitombo, mitombo yekudhaya mitombo inorape mukhuhlani yakasiyana siyana vantu vopora.

Amunawee rinenge jee damba igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu ano kurudzirwa kushandisa mitombo iyi vantu vanofanirwa kunge vane fundo pamusori yepadera dera imweni yemitombo iyi inogone kushaisha hutano.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene. Antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi. Imweni yemiyombo iyi yakuiswe mumabhotora nemumapurasitiki ichitengeswe kumhatso dzinotengese mitombo antu otenge, oduse mari.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Mazuwa anyamashi mitombo yekudhaya yavakuiswa mumapakiti nemumabhotoro yotengeswa kumhatso dzinotengeswa mitombo. Mitombo iyi inorapa kwemene. Antu anokurudzirwe kuishandisa.

Inenge jee damba igwinyiso remene mene , mitombo yekudhaya mitombo inorapa kwemene mene .Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyii anofane kunge ane zivo yepadera dera Imweni yemutombo yekudhaya inoshaishe utano hwevantu

Mazuva anyamashi mitombo yekudhaya inoshandiswa mumapakiti amweni akutengeswa kumbatso dzinotengeswa mitombo zvinova zvinhu zvakanaka kwemene ngekuti mitombo yekudhaya mitombo inorapa.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka gomwene, imweni yemutombo iyi yava kuwanikwa kumhatso kunotengeswa mitombo inenge iri muzvibhotoro nemu mapurasitiki zvinoita vamweni vatemge ngomwene .

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi anofanire kunge ane fundo yepamusoro dera dera imweni yemitombo yekudhaya mitombo inokanganise hutano hweantu.

Mitombo yakudhaha mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni inorape mikhuhlani yakasiyana siyana , antu anofara kunge aine fundo yepamusoro yedera dera ngekuti imweni mitombo yakudhaha inoshaishe hutano.

Mitombo yekare kare mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi nekuti i,norape mikhuhlani yakasiyana-siyana anamai ane ndani imweni anoite kurye ,imwe inopihwe ndumure ,kurape

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi. Anofanire kunge aine fundo yepamusoro yedera-dera. Imweni yemitombo iyi inokwanise kukanganise utano hweantu.

Ingaaa jee damba igwinyiso ,mitombo yekudhaya inorapa kwemene vanhu vano kurudzirwa kuti vange vanefundo yepamusoro yepadera nekuti imweni mitombo yekudhaya inouraya antu imweni inoshaisha hutano.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunge ainefundo yepamusoro yedera dera imweni mitombo iyi inogone kushaisha hutano hwevantu imweni inouraye antu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi anofanire kunge ane fundo yepamusoro yedera dera imweni yemitombo iyi inoshaishe hutano hwevantu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana asi antu anokurudzirwa kunge ane fundo maringe ngemitombo iyi ngekuti imweni inoshaisha hutano.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi anofanira kunge ane fundo yepamusoro yedera dera imweni yemitombo iyi inoshaisha hutano antu orega kupona mukuhlani.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti imweni inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana ana mai ane ndani anopuwa mitombo yekudhaya kuti atsungaire imweni inorapa ndani.

Amunawoye mutombo yekudhaya mutombo yakakosha kwemeno antu anekodzero yekushandisa mitombo iyi anofanira kunge aine fundo yepamusoro yederadera imwene yemitombo iyi inogona kushaisha utana weantu.

Antu anokurudzirwa kurya mitombo yekudhaya imweni yemitombo iyi inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana imweni inoita antu ane makanda akakwasharara anakirire imweni inorapa mikuhlani yebesha kundumure.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene asharukwa akadhaya imweni yemitombo aita yekurya. Imweni aitore mashakani imweni mbidzi indovaniswa kugadzire mutombo inorape mikuhlani.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu akudhaya aikabanisa mashakani pamwe nembidzi dzemiti ogadzire mitombo inorape mikuhlane yakasiyana siyana. Asi antu anofanira kunge aneruziro ngekuti imweni inoshaishe utano.

Mitombo yekudhaya, mitombo yakanaka kwemene, antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunga ane fundo yepamusoro yedera-dera. Imweni yemitombo iyi inoshaishe utano ,antu orasikirwe ngeutano .

Mitombo yakudhaya, mitombo inoshanda kwemene. Asharukwa akudhaya ayitore mashakani nembudzi dzembiti , odibanisa ogadzira mutombo unoshanda korape mukhuhlane yakasiyana siyana muntu opora.

Mitombo yekudhaya, mitombo inoshanda kwemene. Asharuka ekudhaya achiqabanisa mashakanyi nemidzi dzembuti ogadzire mutombo unorapa, anthu otomwa, opora kwemene.

Amuna wee mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwememe asharuka ekudhaya aitore mashakani nembidzi dzemuti odhibanisa ogadzire mutombo inorape mikhuhlani yakasiyana siyana antu omwe opore.

Mitombo yechinyakare mitombo inoshanda gwemene, antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlane yakasiyana-siyana, antu anofane kunge anefundo yepamusoro yedera-dera. Imweni yemitombo iyi inoshaishe utano.

Asharuka akudhaya aitora mashakani pamwe nemphudzi dzemiti odhivanisa ogadzire mitombo, mitombo yekudhaya yairape mikuhlani yakasiyana siyana antu anofanira kunga ane ziwo maringe ngezvemitombo iyi.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni yemitombo inorape mikhuhlane yakasiyana-siyana. Anaamai ane ndani, imweni anoite yekurya orape mikhuhlane kwemene.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene vantu vanokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlane yakasiyansiyana asharukwa ekudhaya aitore mashakani pamwenemidzi odhibanisa ogadzire mitombo .

Rinenge jee damba igwinyiso remene-mene, mitombo yekudhaya, mitombo inoshanda gwemene, antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi anofanira kunge anefundo yepamusoro yederadera. Imweni yemitombo yekudhaya inokanganise utano.

Mitombo yekudhaha mitombo inoshanda kwemene antu vano kurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mi kuhlani yaka siyana siyana antu anofanira kunge aine fundo ye dera dera imweni ye mitombo yekudhaha ino uraye antu.

Mitombo yechinyakare mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi. Ngekuti imweni inorapa mikhuhlana yakasiyana siyana. Ana Mai ane ndani anodyra mashakani pamwe nemidzi. Zvinobatsira ndani.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda maningi antu anokurudzirwa kushandisa mitombo mitombo vanofanirwa kunge vane zivo yepamusoro yepadera dera imweni yemutombo iyi inoshaishe hutano hwevantu vantu vakapararire mukuhlani.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi anofanira kunge ane ziyo yepamusoro yedera yedera imweni yemitombo iyi inoshaishe utano antu orasikirwe ngehutano hwavo.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana siyana anofanira nevasharukwa Anoziva kuwirirana nezvemitombo iyi kuti hutano husashashike.

Amunawe ringe jee damba igwinyiso mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene imweni yemitombo iyi inofane kushandiswe ngaeanhu ane fundo yepamusoro-paderadera ngekuti imweni inokwanise kunganise utano.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Vantu vanokurudzirwe kushandisa mitombo iyi vanofanira kunga vane fundo yepamusoro yepadera dera. lmweni mitombo iyi inoshaishe utano antu ogogumisire orasikirwa neutano.

Mitombo yekudhaya, minotombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandiswa mitombo iyi anofanirwa kunge aine fundo yepamusoro yedera-dera. Imweni yemitombo iyi inouraya antu ikasashandiswa zvakanaka.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi anofira kunge anefundo yepamusoro yedera dera imweni mitombo iyi inogona kushaisha utano hweamwe.

Mitomba yekudhaya mitombo inoshande kwemene anthu anokarudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunge ane fundo yepamusoro yedera dera imweni yemitombo iyi inogona kushaishe hutano hwevanthu anthu akazofe.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inoshanda. Amweni asharukwa ekudhaa aitore mashakani pamweni nembidzi dzomuti odhuvanisa ogadzire mitombo.

Mitombo yakudhaa mitombo inoshanda kwemene anthu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunge ane fundo yapamusoro yedera dera imweni yemitombo iyi inouraye anthu.

Mitombo yekudhaha mitombo inoshanda kwemene antu ano kurudzirwe kushandisa mutombo iyi anofanira kunge aine fundo yepa musoro ye dera dera imweni ye mutombo iyi ino uraya anhu kana ika shandiswa zvisina kunaka.

Mitombo yeku dhaha mitombo ino shanda kwemene antu ano kurudzirwe kunga ane fundo yepa musoro ye dera dera asharuka ekudhaya ayi tora mashakani pamwe ne mbidzi dze muti o dhibanisa o gadzire mutombo.